roso rosoho yaa afeewohu wiichinnii eeee roseewohu wiichinnii ronsanniha baalankanni rosoho yinanni lawishshaho eeeee

Hayyonna bude ,hayyote yineemmoti egenno horonsi'ne loonsannire woyyi coyi'nannire assinannire ikka dandaano, budeho yineemmohu mite mitete gobbara umise budi no hakkoe baalla hayyonna bude yinanni.

Sagale, sagalete yineemmoti manchu beetti huribbaxanote yaate ,iseno sagalete yinanni.

Bunu minenna sagalete mine, bunu minenna sagalete mine yineemmohu bunu mini buna ganfe hirranni mineeti, sagalete mineeti yinannihu sagale hidhi'ne intanni mine ikkasi xawissanno.

daddalo dadalo yaa ee duuchu gari daddali no ee listiro caamma feya daddaloho woleho owaante uyinanni birra afi'neemo doogo woy tirfi'nemmo doogo daddaloho yinanni

Seensille yaa biinfilleho biifate yine buudhinannire uddi'nannire ikka xawissanno hakkoyee baala seensileho yinanni

Sagale, sagalete yaa manchi beetti horonsiranotta woyi ittanotta sagaleti yaate,e"e sagale nooyikkiha manchi beetti heere didandaano ,mancho ikko saada heedhe didandiittano.

Afantino gashshaanonna annuwa, afantino gashshaano yineemmori gobba gashshiteewore ikka dandiitanno, annuwu yineemmori egennantino annuwa ikkansa xawissanno

Daddallo, daddalloho yineemmohu duuchu gari daddalli no, lawishshaho shiimunni hananfe jawu geeshsha loonsanniha woxe gamba assi'nanniha baala daddaloho yinanni.

Daddaloho yineemmohu babbaxxewoore hirre woxe afi'nannire woy horre tirfi'nannire baala daddaloho yinanni

Adawu agaraano, adawu agaraanoti yineemmoti mannu Ooso ikko saada babbaxxeworinni gawajjantannokki gede gargartannorenna agartannore hakkuri adawu agaraano yinanni.

Umu danancho, umu danancho yinneemmohu maayiteniha ikka dandaano labbahunniha ikka dandaano, uminke danancho maayiteniha seedinsanni labbahunniha haransinanni e"e hakkoe xawisano.

Seesaho yinannihu seensilleho ikko biinfilleho meessaneete agadhate buudhinannire buudhine biinfannire baalankanni seesaho yinanni

Koatte, koattete yineemmoti lekkate wodhinannitta lekka gufa gante woyi kinna gante gawajittanokki gede garigartanotta lekka baccanokki gede wodhinannitta ise koattete yinnanni.

Daganna maate, dagate yineemmoti babbaxitewo maate ikko ollunni gobbate gamba yinooha dagate yinnanni maatete yinnannihu mitu mini giddoni amate annu afantanore maatete yinnanni.

Muziiqa, muziiqaho yineemmohu ee mitu mitunku muziiqi umisitta ikkitinotta huuro aanoho konne muziiqa faarsote ikko sirbaho horonsi'nanniho

daganna maate daga yineemmoti babbaxitewo maate gamaba yitewoota dagate yinanni maatete yineemmoti mitttu mini gidoonni gamba yiteewo

Sicconna badoshshe, sicconna badoshshe yinnannihu siccu mitte gobba xawisanoho yaate, badoshsheho yineemmohu badoshshe xawisanoha lawishshaho ee.

Seesa seesaho yaa biinfilleho yaate biifate babbaxeewore buudhinenna uddi'ne leellinannire seensilleho yinanni.

Ama'note yinnanniti duuchu gari ama'noti noohu lawishshaho isliminu ama'no kirstinu ama'no, orthodokosete ama'no, katolikkete ama'no yinanna, duuchu gari ama'noti noohu.

Muziiqa, muziiqaho yineemmohu faarsote ikko sirbaho horonsi'neemmoho yaate mitu mitunku muziiqi umisiha ikkinoha huuro afirinoho

koatte koattete yineemmoti lekanke gufichu ikko kinnano ute qasse gawajjitannokki gede lekkankera wodhineemmota koattete yinanni

Afantino gashshaanonna annuwa, afantino gashshaanonna annuwaho yaa egenanteworeti ee gobba gashshittanni dagginoreti yaate, annuwaho yinnanni woyte amanate annuwa ikka dandittawo gobbate annuwa ikka dandiittano

Seensile, seensileho yineemmohu biinfileho horonsi'neemmore woyi budhineemmore udi'neemmoreno ikka dandaano hakkoe baalla seensileho yinanni.

Loosoho yaa wolqateyii ikko egennoteyii loonsayiiha ikkara dandaanno lawishshaho daddala baatto loosira

Hijaara, hijaaraho yaa kinchunni minanni mine ikkasi leellishshanno qoleno, minu aananni mine lende minanniha iso ijaaraho yinanni

Muziiqa, muziiqaho yineemmohu babbaxitino huuro aanoho qoleno faarsote ikko sirbaho horonsinanni uduuneti isino muziiqaho.

Daganna maate, dagate yineemmoti babbaxewo ollinni gamba yitinotta dagate yinnanni maatete yineemmoti mitu mini giddoni heedhanotta maatete yinnanni.

Looso, loosoho yaa babbaxino garinni loonseemmo looso ikka dandaano lawishshaho wolqatenni loonsanni looso egennotenni loonsanni looso ikka dandaano ,daddalo ikka dandaano.

Afantino gashshaanonna annuwa afantino gashshaano yineemmori gashshitanni daggeewore egennatinore ikka dandiitawo annuwa yineemmori amma'note annuwa ikka dandiitawo eee gashshitewo annuwa ikka dandiitawo

mininna dubbu saada mini saada yineemmohu mannuyi ledo mitteenni mittu minira galtannore ikkitanna dubbu saadaati yineemmoti dubboho gobba galataawore ikkansa xawissanno

Kalaqonna qoxxeessa kalaqote yineemmohu kalaqamunni affi'neemmo jiroti yaate qoxxeessaho yineemmohu mitto olla xawisanonke yaate.

Poletika poletika yaa eee mitte mitte gobba massagantannohu poletikunniiti eee daga marra''antannohuno poletikunniiti.

Adawu agarano, adawu agaranot yineemoti mannu iko saada babbaxitewo gawajoni gawajamanoki gede garigartanote yaate insa adawu agaraanoti yinanni

Afantino gashshaano annuwa yineemmori afantinori gobbate ragaan ikko ama'note ragaanni afantinori yaate gashshaanote yinanniri gobba gashshitewo annuwati yaate

Owaante owaantete yineemmoti babbaxitino owaante no lawishshaho rosu owaante fayyimate owaante woleho daddalu raganni uyinanni owaante.

Superimaarikeetete mirteeti yineemmoti babbaxxewoore hidhinanni base ikkase xawissanno lawishshaho bisinkera buudhineemmore umoho buudhineemmore intayiire ikko angayiire afi'nanni base superimaarikeetete yinanni

Godo'le, godo'lete yineemmoti babbaxitewo gari godo'le no, lawishshaho dondanni godo'le no, lekkate kowase godo'linanniti no, sharrote godo'le no, hakkuri baalla godo'lete yinnanni.

Muronna laalo, muronna laalo yineemmoti, murote yineemmoti ee wixa winxenna mure fulinoha murote yineemmo, laalote yineemmohu mure iillenna laalano guma laalote yinanni.

Daganna maate, dagate yineemmoti babbaxitino maate woyi olli gamba yiinoha dagate yinnanni maatete yineemmoti mittu mini giddonni afantanotta maatete yineemmo.

Ijaaraho yineemmohu kinchunni sanfe minnanni mine ijaaraho yinanni qolleno minu aanaanni qolle mine minnannihano ijaaraho yinayii

Looso, loosoho yineemmohu wolqatenni ikko egennotenni birrunni loonsanniha baalla loosoho yinnanni lawishshaho e"e daddalu loosoho ii'i.

Muronna laalo, murote yineemmoti mitto wixa winxenna fulinoha murote yinnanni, laalote yineemmohu iille laale fulinno guma xawisanno.

Poletikka, poletikka yaa e"e gobba gashinanni gara manna massaganni gara manna mara'nanni gara xawisano yaate isino mite miteti gobba umiseha ikkinoha e"e..

Owaante, owaante yaa ee babbaxitino owaante heedhano lawishshaho rosu minini afi'nanni owaante heedhano daddalu baseni afi'neemmo owaante heedhano fayyimate minini afi'neemmo owaante heedhano hakkuri baalankanni owaantete yinnanni.

Hara, da"aattonna darama ,ha'ra yaa hee'nowinni ka'ne ha'rate yaate da"aatto yaa mitto coye ha'ne marre da"aantanniwa lawishshaho turizimete yaate, darama yaa wole gobbanni wole darame ha'rate

Baadi xagga, baadi xaggati yineemmoti mine loonse e"e horonsi'neemmo xagga ikka xawisano lawishshaho haqqu xagga

Egenshishsha, egenshishshaho yaa mitto coye woleho afara hasi'ne xawinsanni doogo worqatunni ikko televisionete radonete ku'lanni doogo egenshishshaho yinnanni.

Roso, rosoho yaa anfonnikkiricho affino manniwichinni ronsannireti qoleno maxaafa nabbawatenni affi'nanni.

Hara, daa"attonna ,darama, hara daa"attonna darama yaa hee'noniwinni ka'ne milli yine harate ,daa"atto yaa ee wole gobbanni ha'ne mala'linannirenna dhaggefachishare la"ate yaate daa"atto yaa hattonni.

Borrore uduune, borrote uduunti yineemmohu worqatu aana ikko bilakibordete yineemmo kolisho saledira babbaxeworira borro borreessinanni uduune ikkasi xawisano.

muronna laalo muronna laalo murote yineemmoti mitto wixa winxeenna baattotenni mure fuleewoha murote yinanni laalote yineemmoti ee haqqetenni ikko mure fuleewohunni afi'nannita xawissannno

Mini uduunne mini uduunne yineemmohu mini giddonni horoonsi'neemmoho ikkasi leellishshanno lawishshaho sagale rainseemmore ikka dandaanno sagale worre shqi assine inteemmoha ikka dandaanno waa hinkii'line waa angeemmoha ikka dandaanno

ko'atte yaa lekka babbaxewori gane gawajjishshannokki gede lekka baccaawokki gede kinna gantaawokki gede babbaxewori qasakki gede wodhinanniha lekkate ko'attete yinanni

Hayyonna bude yaa hayyo egennotenni loonsanni woy afi'nannire ikka leellishshanno budeho yineemmohu mitte mittente gobbara umiseha ikkewoohu budu noose yaate

Loosoho yaa wolqateyii loonsanniha ikka dandaanno angateyii loonsayiiha ikka dandaanno egennoteyii hayyoteyii loonsayiiha ikka dandaanno

looso loossoho yaa babbaxewo looso loosate lawishshaho listirtirote looso caamma fiinanniha loosoho yinay jajjabba looso loosa rosiisa rosa loosoho yinay

Godo'le, godo'lete yineemmoti ee lekkate kowaase godo'lete yineemmo dodanshote godo'leno, xerebbirate godo'leno duuchu gari godo'le no hatte baalla godo'lete yineemmo.

Dagate yineemmoti babbaxxitino maate ganba yitewoota hattee dagate yine woshshinanni maatete yineemmoti mittu mini giddoonni afantanno mannoota maatete yinayii

Bununna sagalete mine, bununna sagalete mineti yineemmohu ,bunu mineti yineemmohu ee ganfe hiranni mine ikkasi leellishano sagalete mineti yineemmohu intanni sagale qixxeesine shiqqi assine hiranni mine ikkasi xawisanno.

Sumuda sumudaho yinanihu mitte mittente uurrinshara umisehu ikkeewohu sumudu heeranno lawishshaho gobbate sumuda ikka dandaanno.

Faashine, faashinete yineemmoti ee haarore ikkasi xawisano lawishshaho udi'nanni uduune, wodhinanni koatte, lekkate wodhinanni koatte, babbaxeyori haaruri daanore faashinete yinne woshshinanni.

Rosoho yineemmohu egennote annuwa wiinni afi'neemmoha ikkasi xawissawoo qoleno afinohuwiinni anfoonnikkire ronsanniha rosoho yineemmo

Tuqu xaadooshsheeti yineemmohu reediyootenni ikko moobaaletenni ikko bilbilunni hattono telewozhiinetenni macciishshineemmoha woy wolu ledo xaandeemmoha tuqu xaadooshsheeti yineemmo

Supermarketete mirte supermarketete mirteeti yineemmoti eee babbaxeewore hidhinanni intayre ikko mine horoonsi'nannire afi'neemmo baseeti yaate seensayre buudhinayreno afi'nanni

daganna maate dagate yaa babbaxewo olli gamba yiino manna dagate yinanni maatete yaa mittu mini giddoonni afantanno mannoota woy manna

Amma'note yineemmoti babbaxxitino gari amma'no heera dandiitanno lawishshaho kiristinnu Amma'no isiliminnu amma'no ortodokisete amma'no kaatoolikete amma'no yinanna baattote aanaanni gobnate kalqete kalaqamu aana babbaxxitino amma'nooti noohu

Agatto agattote yinnanniti duuchu gari agatto no iseno dinbisanotinna dinbisanokkitta hate baalla agattote yaate.

Superimaarkete, superimarkete superimaarketetenni intannire ikko angannire afi'nanniwa ikkasi leelishshano.

Baattote ofollanna xaggete yineemmoti kalaqamunni baatto lagaamme bagaame xeichaame ilaalaame ikkitanno yaate xaggete yinanniti kalaqamu

Godo'le, godo'lete yineemmoti babbaxitino godo'le no ,lawishshaho lekkate godo'le ,dodanshote godo'le ,xertote godo'le

daganna maate dagate yineemmoti babbaxiteewo maate ganba yiteewote yaate maatete yineemmoti mittu mini gido afantanno mannoota ikka xawissanno

Seesa, seesaho yineemmohu biinfileho yaate, biinfileho horonsi'neemmore baallankanni seesa yinnanni budhineemmoreno ikka dandaano.

Ama'no, ama'noye yineemmoti babbaxitino ama'no no lawishshaho kirsitinu ama'no, isliminu ama'no no, orthodokise, katolike yinnanna duuchu gari ama'no no hate baalla ama'note yinnanni.